Macati ubbayka ba huphe bolla dumma dumma goseta qachidinne bashe wothidi tama bolla ha bashezan dumma dumma kathata gusidi issi macasya shayashe dawus haratika utidi be'etes

Gamo awatti woyikko Gamo dubushsha awatti ubbayikka duniguza mayo mayidd baa huphphe bolla duniguzappe othittida qoppe wothiddi mata baa kushshenni cilila mata oyikkidi yoo masqala gishshe de'etees.

Giya masatiza sohoni qorqoroy dizayssa sinthani keehippe daro asay gashe asay gita asay attumay maccay ceegay yoogay ubbayka ke7idinne gede sinthe hamettishe de7izayssi beettees.

Hedzdzu adeti kase wode buqura getetizayitappe gondalenne tambaronne dunguza mayo mayidi ba bollarake mahe ikise woyiko mahe galba mayidi ubayika dorze ketha sinthan eqidi detees

Qoodanne sha7une woykko xeetune taybettiza darro asay ubbaykka ba huphe bolla dungguza woykko xibabeppe oosettiza qoofe woththidi daro asay ubbay ke7idi dizayssi beette.

keehippe qoodani daro asay issi keeththa giddon oydeykka baynda sohon gade bolla uttedi dizayssanne ha asatus issi addey ha asata giddora hamettishe kobaya hathe uyizayssan hatha qolishe de'ees

qoodani woykko paydoni kehippe daro asay ubbaykka uyde bolla uttidi dizayssinne ha asato gidon tophiya dere aysso awa doktor awi aymedey uttidi dizayss beettes

Issi keeththa giddonne qoodanne ochashoppe hoykko husuppun gidiza asati ubbaykka issi addey booththa kumeththa may'o may'idi issi macaykka booththa may'o may'in issi addezi ba ayfe bolla dumma mana xire woththidi deees.

xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o mayida heedzdzu addeti gammo dubbusha woykko etelo dubbusha geetettizason ha asatikka dere kawoti heedzdzati xambaro oyqqidi ekkidi de7eettes

daro asati dumma dumma medhoran diza may7o oykko gammo cencha kuwase kasancha cugati may7iza may7o dunguza masatiza may7o may7idi diza asati eqqidi dizayssinne issi nay uttidi dizayssi beette

daro asati issi keeththa giddon karetha kumetha may7o may7ida asatinne issi maca nam7u mecati issi zo7o miishe keeththe keexxi kunthidayssa anjanas duuthishe de'tes

daro asati dunguza xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza kumettha may7o maydi dizayssinne ba kushani maata cililoo maata ubbaykka dhok ooththi oykkidi yo7o masqala gishe de7eettes

Issi ade botha kumetha mayo mayidi ha mayo bolaka giste misile diza mayo mayidi huphe bolla botha qophe wotidi bakuni koshe asasi dhoqu otidi woyiko dhoqu giza mishe oyikidi hasayishe de,ees

payduni keehippe daro asati xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza mayo ba qooden xaaxidi salo me dhora diza qoofe ubbaykka hubhe bolla woththidi issi keeththa giddon uttidi zooretishe de7eete

Issi gitanne lo'iza keeththa kitoni macay kanchey bootththa medhora diza afalatanne dumma dumma booththa goosseta koozi uttidi ubbaykka ufayetishinne ba kushe baqqishe de'ees.

nam7u addeti dumma dumma medhora diza may7o may7di u nam7u addetikka oyde bolla uttidi ba sinthane dabtare wothidi ispurto oykkidi xaafishenne haasayishe nam7u asatikka uttidi deyosona

Issi dalganne gitta keeththe giddon qoodan keehippe daro asati uttidi lo'o oyde bolla dizayssinne hara asay hasayiza haasaya ubba asaykka izigishenne siyishe ba qofaka laameretishe de'eette.

dunguza geetettizayssa woykko xibabeppe oosettiza mahe ubbaqodhene zaaxidi macay attumay dumma dumma asay issi keeththe gidton ubbay uttidi zoretishe woykko qofa dumma dumma qofa bolla hasayettishe ubbaykka deetes

Nam7u issi medho mayida addenne nam7u issi booththa medho kumeththa qamisaa maayida maccathi ooddaykka issi bolla shiiqidi idimeththidi issay issaaraa ubbay dizayssi beeththeesii.

Gitanne wolqama gidida abba matan wora hare woykko kare medosa geetettiza woykko zebira geetettiza miishshey de'es. Ha kare do'a matan dhoqqanne zuma gidida gita miththatinne dumma dumma maata qommoti de'osona.

Kehippe dhoqa gidida zuma mathani kehippe qoddani daro assathi ubaykka xibabepheka ossethiada dunguzza gethethiza mayo mayidi assayi ubay marani eqidi dethess.

hadalga gade giddon keehippe wolqama gidida duma dumma mitha qommoti woykko warati issi bolla hadalga gaden gitta warati eqqidi de7eettes

Gitanne dalgga gidida wora gitta adussa mithati diza wora giddora keehippe daro asati dumma dumma pmdhora diza may7o may7idi ha wora giddora asay hamettidi gede sinthe bishe de7ettes.

Keeththa giddoni issi macasiya ayfe tukke shaayada ayfe tukke essanaassi sineta meccada booththa medhora diza oyde wothada hara asati utti dishin issi macasiya tukke shaayase de'awus.

dalga gade giddoni gitta abbay dizayssinne ha abbaza giddon dumma dumma mithaynne dumma dumma zumati dizayssi ha mithayka gitta mithati dizayssi beettees

gade giddon keehippe dalga gade giddon haaththe masatizayssi eelidi dizayssi beettees ha haaththe eelidayssafe gede baggera dumma dumma mithatinne dumma dumma maatati de7ettes

Dalga gade woykko adussa gade giddora ba daro asaykka afala woykko booththa afala maydi ha ogezara yishin ha asata sinthan gitanne wolqama haaththe deees.

Dalga woykko aaho gade giddon dumma dumma mithatinne dumma dumma zumati dumma dumma shuchchati diza soni issi itiophiya bandara masatiza may7o may'da zo'o macasiya eqqada de'awus.

Gitanni lo7iza katama gidoney gitta keeththeti keexetti dizayssinne dalga ogeti oosetti dizayssi beettees ha ogeza giddonka zo7o medhora diza xaafey itiophiya giza xaafey xaafettidi de7e

Haaththa giddon diza medoosatappe isso gididayssi mole geetettiza miishey asay asho maana mala maaddizaynne ashoy keehippe mal'iza medoosata haaththa giddon diza medoossata giddoppe mole geetettizay issinokko

Issi keeththa giddon kase woden buqura geetettiza miishay asa kushe hiillanchay woykko kushe eranchati kushen ooththida dumma dumma miisheti zarapheza bolla wothettidi dizayssi beette.

ahonne dalga gate gittoni dumma dumma tossa shuchchati toketidi dizayss bettees ha tossa shuuchchaykka gaamma wogara dubbusha geetettizayssakko ha dubbushen dumma dumma summida asati uttiza shuchchakko

Issi dalga gade woykko pacha gade giddon issi gashe naahi eqqedi ba kushen soho medosatoppe dorsa naa ba kushen booththa medhora dizayssa idimmada eqqadus.

Tigire kilile giddon beettiza beni buqura geetettiza miishatappe issino gididayssi shuchchafe masetidayssa akisume hawulte geetettiza heedzdzati eqqidi dee etesee.

Karetha kumeththa mayo mayida issi addey asas ba sinthani asasi qodimaaga woykko qaala kooshe dhoqqu oothidi asakko gathiza miishshe wothidi kushen iskiripto oykkidi addezi ba qofa haada7ishe de7ees.

Issi derenne issi heera woykko dumma dumma asata sarotetha naagissiza asati maaran uttidi dizayssanne ha asatuppe pude baggara oroomoy waanide giza xuufey de7ees.

Oyddu asata misiley qaaphettidi de'ettes. Ha asatas sunththaykka Bereket worqu, Getacho Amana, Abushi Ayele nne yileqali yenasew Zelleqe geetettiza asata misiley de'es.

Gitane dalga gidida keetha gifoni daro asay tophiye Dera aysiza aawa Dana dokitere abiy ahmedera gujin daro asay zoretishene qopa lameretishe ubbayka zoretishe de'etes

Dumma dumma dan7o dooza woykko ayfa ayfe geetettiza miisha ba giddon shiishshidi oykkida issi misiley dizay bettees habettizayssa giddon dumma dumma ayfa ayfe woykko dan7o doozati abakadoti timatimetinne dumma dumma santheti shiiqidi deettes.

issi keeththa woyikko dalga keeththa gidoni daro dumma dumma oydeti dizayssanne ha oydetu bolla dumma dumma daro asati uttidi zoretishinne qofa laamettishe deetes

Nam7u asati uttidi dizayssi beettees ha asatu giddoppe tigire kilele aysso aawa daanna dabari xiyonaykka beetteesee haasata giddon

Issi keehippe lo7iza woykko dumma dumma deexo miishata caaniza gitta miishe dizayssi woykko baabure geetettiza gitta miishey diizay hibeette

Issi medho salo medhora diza qoofe woththida nam7u atteti hara medho medhora diza may7o may7idi ha asayka asas koshshiza dumma dumma poo7o woykko koronteta lo7ethishe de7eettes.

Daro kameti issi keeththa woykko kaameti mooretida kaameti lo'iza sohuni yiidi dizayssa dumma dumma kushe hiillanchati woykko kaameta lo'athiza asati ha kameta birshi di l'athishe deeettes

issi deresi woykko issi heera asas koshshiza waanna waanna miishiatoppe korontey koyro gidishin hamorettida koronte lo7athiza nam'u asati koronte shueoykko oote mithay koronte shuubey iza bollara diza mitha bolla ke'idi lo'athishe dee'te

issi heeras koshshiza miishatoppe koyronne waanna gididayssi koronte poo7o gidishin ha koronte poo7o geegissizanne qachiza daro asati koronteza shiishshi ba giddon oykqi asas gaththiza miishe qachishe de7eettes

dumma dumma asas poo7o immiza miishatoppe koyronne waanna gididay koronte gidishin hamoorettida koronte lo7athiza nam7u asati koronte mitha bolla kezi ekedi ubbaykka mooretida koronte giigishise de7eettes

keeththa giddonin asay uttidinne issi medho mayida heedzdzu asati asata mazagabishe woykko karetha medhora diza asata daftare bolla xaafishe deeettes

Dumma dumma kathati bayzetiza soho bola kaqetiza dumma dumma kathay soni dizaysa besiza misiley dizaysanne ha misilepe pude bagara dumma dumma medhora xafetida xafey des

keeththe giddonne ayfes be'ishshin ke'ihippe lo'izanne malaliza dumma dumma miishshatuppe oosettida oydeynne issi xaraphpheza masatiza miishshey dizayssa bollani heedzdzu sineti uttidi deyoossona

issi karetha kumetha may7o mayda adtenne issi karetha kumetha may7o mayda macay ba duuna goozi woththidi ubbaykka eqqidi haasayettishe woykko zoretishe issay issara qofa laamettishe de7oosona

issi keeththa keehippe lo7izanne malaliza keeththa giddon nam7u asata misile dhoqu giidi kaqettidi deees haasatu misileni issi addezi tophiya aysso aawa doktore aabi aymedee misile gidees

Issi kathay bayzettiza keeththa gidton diza katha qommota bessiza misiley keeththa bolla dhoqo giidinne qaaphettidi dizayssi betees garse baggarakka misiley deeen.

Keeththa giddon nam7u macatinne issi ba huphe bolla karetha qoofe woththida attey dumma dumma qalamenni woykko dumma dumma medhonne waraqata bolla xaafidi girkida woykko keeththa bolla kaqqishede

Qodani keehoppe daro asayi atumayi macayi gitayi gashe ubbayika ba sinthan dumma dumma misilen diza misile oyiqidi issi merone qoobe oyiqqid wothidi daro asayi marani eqqidi dee'etes.

Qodani keehippe daro asay issi keeththe geddonne ubbayka lo7izanne malaliza oyde bolla issi medha may7o maydi uttidi haasayishe de7ettes ha asa ta oosoyka issi dereni oykko issi herani tamay shi keeththe oykkishin toyssiza asate

Keeththa giddon qoodan keehippe daro asati ayfes keehippe beyshin lo'za oyde bolla uttidi ubbaykka ba siinththan iskibirtonne dabtare oykkidi asay haasayizayssa qofa xaafishinne oykkishe de'oosona

dalga keeththa giddon ayfes be'ishen keehippe lo'izanne malaliza oydey bolla daro isi medho karetha mayo mayida asati uttidi hara asay haasa'iza yohowa ezgishenne siyishe de'etesse

Ano asay keehippe lo'iza may7onne malaliza may'o maydi zo'o medhonne booththa medho may'o maydi daro asay qoodane tamman echachuppe darizo asay eqqidi deees hasatu sinthani nam'u attuma naatikka uttidi de'ettes

Issi he asa sarotetha naagisiza woykko dumma dumma heera sarotetha naagisiza asay may7iza may7o may7ida addesi nam7u addeti eqidinne booththa woraqata ba kushen oykkidi haaddizasi immishe deees.

cchacho nayti ubbaykka issi medho may7o may7di issi medho qofe huphe bolla woththidi ubba naytikka ushachcha kushe dhoqu wooththidi ba huphe bolla woththidi eqqidea.

Godane keehippe daro asay attumay macay dumma dumma medhoratiza maymay dire asay ubbay issimis lekkamey bolla wothilin hamisile ubbaykka ba kushe idimeeqi beyisshey daeette.

Issi shuchchafe ginbetidi woykko kiexettida keeththe matani dumma dumma asatinne dumma dumma ooso ooththise diza asati de'etes haasata matanka dumma dumma mithaynne dumma dumma ciishati de'osona

Nam7u issi medho mayda addenne issi karetha kumeth may7o maydayssi issi macah zo7o may7o maydayssinne oyddu asati issife ekidi haasayettishinne zoretishe dumma dumman qofata bolla de7eettes

Issi giththa kaththamanne aribaminche kaththamanne he beththizza giththa giththa keththathuppe ha'iyle resoritte gettetizza keththi haysi betizayissi ha'iyle resoritte gettetizza gittanne wolqqama keththa.

Issi gitanne wolqama gidida kethey kexetishe dizays betes. Ha kethayka oothoy othetishe wuronta buro kexetishe de'es . Ha keetha sinthanka bootha medho kamey eqid de'es.

Githanne wolqqama gidiza diccida kathama giddoni issi keeththay wolqqaama keththay keexeththidi dizayssi beeththees; ha keeththeepekka hara baggera zo7o medhara diza keeththaynne ha booththa medhora diza keeththeepe gede baggeera daro keeththaythi keexeththidi de7eeththes.

Gitta wolqama haaththeti woykko katama giddon iita miishsheti izara goggidi bana mala ooththetida diishe geetettiza shuchchappe gimbbetida diza adussay ooththeti dizayssanne ha ooththetidi dizayssappe heni baggera dumma dumma miththati de'etes.

Asasi koshiza mishatuppe wanane koyro gididay koronte po'o gidishin ha koronte po'oy itikko lo'athiza asati ubbaykka be huphe bolla botha qofe wothidi issi oge gidora hametishe detese

gita keeththey issi gade giddoni wolqamanne gita adussatethaykka geessay dhoqa keeththey keexettidi de7ees ha keeththey matanne dumma dumma mithaynne maataykka deees

Gitanne wolqama gidida katama giddon keehe dhoqatetha naagidi oosettida gita keeththey eqqidi deees hakeeththeka sa'appe pude dhoqatethey adussanne biitta bollafe qoodishin tammanne ichaachu kusheppe dariza dhoqatetha bolla keexettidi de'ees

asi ha wodeni oosettida gitanne wolqama gidida ayfesi beshine keehippe lo7iza keeththey keexxettidi dizayssanne ha keeththe giddon qoodani daro asati macay attumay ubbaykka oyde bolla uttidi de7eettes

Issi keeththa lo'izanne ayfes beyishin keehippe malaliza ogera oosettida keeththe gittone booththa oydeykka dizayssa bolla daro keehippe asay ubbay macey attumey uttidi asay haasayizaysha woykko yootizayssa siyishe de'ettes

gitanne issi wolqama gidida keeththey gita katama gidon lo7l'o ogera oosettidi wuridayssinne keshan kesheti dizayssi ha kesha bolla tophiya bandiray issi mitha bolla kaqetidi dizaye

Gita katama giddon keehippe lo7iza keeththey woykko ha wode oogera oosettida gitta keeththey dizayssinne ha keeththida sinthene dumma dumma maatatinne dumma dumma ciishati dumma dumma mithati tokketidi de'eettes.

keeththa giddon keehippe cora asati oyde bolla uttidi dizayssinne eqqidi dizayssi ubbaykka issay issara haasayettishenne ba qofa laamettishe zoretishenne tobetishe de7eet

ha wodeza ni oosettiza woykko diccida dereni woykko wolqara diza deren keexxettiza gittanne adusa keeththe keexxeti dizayssanne heedzdzu mithatappe issi mitha bolla bandiray dhoqu giidi kaqetidi deees

Nam'u asati woykko namu attumati issi addey booththa may'o mayin issi addey karetha may'o may'in nam'u asati issi addezi ba kushe idimmi ekken issi addezi ba kushe ba bolla wothidi ubbaykka haraso xeellishe de'eette.

Issi qoncisan woykko erison geetettiza miishey hahon diza woykko hara dereppe yida asay iza beyidi issi ooso keeththan gelana mala xuufey woykko bolla dhoqu giidi xaafettidi deees haxaafettida qoncison garsanka issi kaamey deees.

Asay sakketidi aakimetidi paxiza keethan woyko aakime keetha giddoni woyko hospitale gidoni diza asati mayiza mayo booththa mayo mayada issi inda hokkada de'awus.

Asas dummaa dumma woyko dhale bayzizaysa gidoni issi bootha kumetha mayo mayida maccasiya duma duma dhale adezas imashe woyko bayzashe daws

Keeththa giddon keehippe daro asati woykko oyddu attuma addeti eqqidi issi xaraphpheza bolla woththidi hedzdzdu asay woykko oyddu asaykka ba sinththan dabbo woththidi ha daabboza baththishe de'ettes.

Keetha gidon woyko issi ooso kethani hezdzdu asati karetha medhora diza oyde bolla ubbayka utidi dizaysanne issi adezi be sinthani computere wothidi hasa'ishe de'esi.

Issi wora giddon keehi daro asati qoodan nam7u tammuppe dariza asay attumay maccay ubbayka ba qoodhen dumma dumma xibabeppe oosettiza dunguzata xaaxidi booththa mayota mayidi eqqidi de7ettes.

Keeththa giddoni diza asathi qoodani ichchacha gidiza asathi ubbayka be sinththeni daabbo woththidi uyiza dumma dumma ushshatha woththidi xarapheza bolla ciishshaka woththidi daabbo heezzu addethi baththishee de7eeththes.

asay saketidi biidi paxiza bessane woykko dhaleonne dumma dumma marfeta ekkida ekkiza akime keeththani issi asay saketidi hiixa bolla woykko alga bolla zen7idi dizayssanne nam7u akimeti macashiyo oychishe de7ettes

asay saketidi biza haakime keeththani issi harganchay saketidi ba hiixa bolla ichidi dizayssanne issi haakime ha addeza sako eranas mixishe de'es

issi addenne issi macay issi maca gashe naa demmada de7awus ha gashe naakka dumma dumma haaththenne woykko dumma dumma gashe nay miza kathata mizishenne haaththe ushshishe de7ettes

haakime keeththa woykko asaketida asay akameti paxiza keeththadi ooththiza kawo oosachati ubbaykka ba boncho may7o woykko booththa may7o beti maydi dalga oge giddon eqqidi de7eettese

Paydonin keehippe daro asati issi dalga gaden giddon ekkidi ubbaykka ba kushe edemmidi ayfe bolla dumma dumma manaxiri geetettiza meishata wooththedi ubbaykka haraso xeellishe de7oosona

Issi aakime keeththane woykko asay saketidi biikko paxidi dhaletanne dumma dumma marfeta cadeti yiza sohoni issi booththa kumeththa may'o may'idda macasiya issi ayhesi dumma dumma dhaleta immashe dawus

daro asay issi poloshite woykko mithatu dhoqu ooththidi awaynne irey bana bochchenna mala oosettidasonni daro asay ba huphe woykko afala malara goozidi uttidi de7eettes

Qodan keehippe daro asay woykko cora asay macay attumay ubbaykka eqede ba qodene dunguza xaaxedi daro asatin ithi addey haasayiza haasaya esgishenne siishe ubbaykka de7oosana.

qoodani keehipe daro asay issi dalga oge giddora dumma dumma miishatuppe oosettiza woykko xiyefe xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o mayda asaynne hara medho mayda asay hamettishe dee

hissi addey lo7izanne malaliza kumetha may7o may7di ba qoofe woykko ayfey bolla manaxide woththidi kushenni hawote ehida miishe silke woykko mobale oyqqidi ogera hamettishenne addezi miicanada giidi hamettishede

oodani oyddu kaame gidiza gidida booththa medhoro diza kaameti eqqidi de7ettes ha kameta oosoyka issi asay saketishin eesoni waakko akime keeththi diikko eeson asa gaththana mala maaddettes

Qoodani keeeppe qoodini wurennaa asati issi giya giddon woykko giya masatiza sohone hadaro asay ubbaykka issi medhonne dumma dumma medho may'ota may'di uttidi dizayssinne eqqidi dizayssi beea.

Qoodani oydda gidiza booththa malara diza kameti ekidi de'ettes ha kameta oosoyka asa saketidayssa woykko wolqama sako saketida asa eesonni akime keeththa gaththana mala maaddettes

Issi hakime keeththani asay saketidi biidi dumma dumma dhaletanne hara miisheta ekkidi paxiza sohon issi gashe naay saketidi alga bolla woykko asi izan itthiza hiixa bolla ichidi deees.

Issi macasiya booththa may7o may7ata keehipe lo7izanne malaliza macasiya ba kushen kooshe woykko qaala dhoqu ooththidi aaththiza miishe ushachcha kushshen oykkada haasayashenne ufayetta she maciya dumma dumma kiitata aaththashe eqqadus.

keeththa giddon nam7u asati eqqidi de7ettes issi karetha kumetha may7o mayda atteynne issi zo7o may7o mayda macati de7eettes hakaretha kumetha may7o mayda attezi ba kushappe issi miisha maceeshi immishe de7ees

Qodan kehipe daro asati oge hametishe de'etes ha asati gidope issi adey dugeha topia kilile aysa awa woyko dana dhilahun kebedeyka hq asatura hametishe de'es.

Kase wode kethe woyiko mithatupe duma duma molotupenee duma duma mishtupe osetida ketha giidon daro asay geli eqidi uba asayka hasayshenee zoretishe de'es

Keehippe daro asay attumay maccay gashey gitay uvubbaykka utidaynne eqqiday daro asay dizaasoni kesha woykko qorqoron keshettida kesha giddon keehippe daro asati uttidi de7eetesse

Issi dalga gade gidon makinay izan hamutiza woyko makinas wolqa imiza lamba getetiza mishey gaden boketid dizaysa hara hara mishan makinas gathizayt de'etes.

Gitta katamattu giddon oosetida issi gitta keththey diizayssi bettes ha keththeykka bettizasohoy wollaytta sodo katama giddon bettiza gitta keththekko

Daro asati xibabeppe osetiza dunguza getetiza mayo mayidi qodhenika dunguza qachidi ubbay macay attumati ubbayka duthisje de'etees.

Hayissani issi adeyi utiddi ba kusheni koshe assasi dhoqu othidi athida misheza oyikidi duma duma odata qofa athishe desi

Issi hakimeta kethani dunguza getetiza xibabe osetiza mayo ba qoren xaxida issi adenne issi mac'ay ha dhaleza asas bayziza issi botha mayo mayida issi nay ketha gidon des.

issi diccidanne gita katamatu giddon keehippe lo7izanne wolqama gidida keeththey keexeti dizayssi beettees ha keexetti diza keeththata sinthan dumma dumma ciishatinne dumma dumma mithadi toketidi diccishi de7eti

issi dalga oge giddora keeshay oge matan keeshetti dizayssinne dumma dumma koronte shuboy bollan qaapheti dizayssi matara nam7u nayta gashe nayti nam7ati hamettishe de7eete

Issi katama gidoran woykko issi oge giddoran dumma dumma miishati hametishe deeettes ha miishatoppe issini asa issi erappe hara heedzira gaththise heedzdzu toora hamettiza bajaje geetettida issibeettes.

Cora asay ubbaykka ba qoodheni xibabe oosettiza dunguza keesettida mayomayidi ubbaykka huphey bolla bootha qoofe wothidi duge ha tophiyakilile aysso aawa daanna xelahon kabbataykka asaturaha mittishe dees.

daro asati oyde keehipe lo7iza oogera oosettida oyde bolla uttidi aasatu matarakka keehippe gitanne wolqama gidida oge oosetti dizayssara hara asati hamettishe de7eettes

issi keeththa giddonne keehippe qoodani daro asati eqqidi dumma dumma miishata be ishe deees haasata giddonka arba mince woykko gaammo zoone aysso awa daanna damise adimasoykka deees

Issi oge matani oosettiza ogefe yiza dumma dumma haroti gokgidi izara baana mala maaddiza diishe geetettides ooseti dizayssanne hayssafe kede baggara dumma dumma mithati de'eettes.

Qoodani keehippe daro asay issi dhoqatethay diza bessane gade haaththey meecidi efenna mala asay ubbay kehydi dumma dumma shuchchani gade keela keellishe dizayssi beettees.

Dalganne issi daro woykko aaho gedee giddon ba qoodhe bolla dunguzafe oosettiza woykko xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza mayo may'ida asatinne qoofe wottisda asa daroy eqqidi de'ees.

Oydu asati oyde bola utidi de'etes ha asatika issi medhone gita kumeta karetha mayo mayidi de'etes ha mayo mayizayti issi pirdiya pirdizayti woyko pirdanchati mayetes.

Keehipe lo7izanne malaaliza keeththay ayfessi be7ishini lo7izayssi keexeththidi de7ees; ha keeththaa giddoni dumma dumma miishshethi uththida oydethi iza bollaka cimiza dumma dumma xarapheezathinne hara hara miishshethi keeththa giddoni ooseththidi de7eethes.

keehippe daro asay attumay macay gi ta ogera issi medho may7o mayidi ba bolla itiophiya bayndara xaaxidi daro asay saalfen woykko maaran eqqidi ogezara mettishe de7oosona

Issi keeththey keehippe lo7izanne ayfesi beyishin malaliza ooso ogera oosettid dizayssinne ha keeththa giddun dunguza geetettiza may7oy kaqetidi dizayssinne dumma dumma karetha medhora diza oydetinne xarapheti keeththa giddun de7ette

issi keeththa geddon keehippe lo7iza heedzdzdzu asay isa bolla uttiza oydeti diizayssade ha oydeta sithare dobba yoba medhora diza xaraphey lo7izayssi oosetidi deesee

Oge matani dumma dumma ogefe shiiqida iita miisheta pittidi heerazi geeyana mala asay heeraz geeshshidi dumma dumma madabarata giddon shiishshidi aaththidi wothidayssi beettes.

Isi heerani geeheppe daro asay kehydi ogey mooretidayssanne iitida oge ubbay fito ikkidi macay attumay pittishenne ha ogeza geeshishe ogeza lo'athishe ubba asaykka de'oosona.

Kehippe daro assathi issi keththe gidon kehippe loo'zanne mallaliza loo' ogeni osethiza kethe gidon uttidi Issi adde ba duneni koshe dhoqqu uttiza mishera has'shera dees.

keehippe lo'iza issi keeththa giddon nam'u macashati garsera karetha may'o mayda issi macaynne issi kumetha karetha may'o mayda macay nam'aykka booththama waragata ba kushen oyqidi nam'u macatikka miicishe de'etes.

Kumetha mayomayda adey bakushe gidon othizi asis gathida mishe oyikiidi ba ayipe bolla manathire wothidi adezi dhoqugidi hasayshedizays betes

Daro asay issi keththa gidon ufaytishene kaishe de'etes hedzdzu asati hesintane koshe asasi gatiza misha wotidib hedzdzati yetishen dumma dumma qala has'ishe de'etes.

Issi addey booththa kumeththa xibaabeppe oothetiza dunguza gettetiza maayo maayidi ba Kushshen kooshshe Asasi dhoqqu oththidi aththiza mishsha oyikidi hasa'ishe de'es.izapeka guye baggara daro asay dees.

Gitanne keehippe wolqama keeththa giddon qoodani xeetan taybettiza daro asati dunguza quufe woththidaynne dumma dumma booththa medhora diza may'o mayida asay ubbaykka keeththa giddon ba qofa laamettishenne hasayettishe de'ete

Qodani kehippe daro asati xibabeppe osetiza dunguza getetiza may'o qodhen xaxidi huphe bolaka dunguzape osetida qophe wothidi daro asay ubayika cugan cugan woyko ubay issi bola hametishe de'es.

Keehippe daro asati maaran eqqidi ubbaykka giste doorite giiza shuuti sherte woykko shuurabe may'di booththa may'o maydi qoofe huphen booththa wuthidi ubbaykka ba kushen boottha miisha dhoqu oththiyoykki hamettishe deeet.

Keehippe daro asaynne daro dumma dumma medhora diza booththa medhorakkan diza may'o may'ida asati ba kushen asa misile oykkidi giste doorite gizayssa dhokku ooththi oykkidi de'eettes.

gitanne wolqama ayfesi bi'ishin lo'iza attumatinne macati karetha madho mayo mayidayssinne hara medho mayo mayidayssati ubbaykka eqqidi issay issara zoretishe haasayettishinne ba qofa laamettishe de'eettes

gitanne issi dalga gade bolla gitta haaththay dizayssara qoodane laapun gitiza wolqama parati haaththaza giddoza woxxishe de7ettes

Issi karetha kumetha may'o may'ida adtenne issi maca uttidi haasayishe de7etese ha macayakka addisaaba katama aysso aayo mishiro adanech abebe geetettawus.

Kumeththa issi medho mayo mayidanne nam7u maccatinne issi maccay uttidi de7awus. Ha nam7u macccati issoy issuwara saroththeta laametishe ba kushiya ciisha oykidi idimetishe de7eetees.

daro asati qoodanni tamma gidizayti karetha medhoynne zo7o medhoynne diza asati dumma dumma medhora diza may7o may7di issi keeththa giddon uttidi issi addey ba sinthani ha woday hida miisha komputere uththidi asata xaafi she deees

In dalganne aaho gidida oge giddora oyddu asati hamettishe de'eettes. oyddu asata giddoppe woykko issi macasshinne oyddu attumati dizayssinne ha asata matani issi kaamey hamettishe dizayssi beettees.

heedzdzu asati eqqidi ubbaykka issi miishe be ishe dedetes nam7u macaynne issi attume issi attumeykka karetha kumetha may7o maydi qoodhen dumma dumma miishe qathidi lee

keeththa geddon keehippe daro asay karetha kumeththa medho may7o mayidi dizayssi qoodanni osupun gidiza asay ubbay hesgishinne issi addey waraqata oykkidi nababishe dees

keype lo'izanne malaliza issi gitanne wolqama gidida lo'o keeththa giddon ha wodey ehida miish geetettizatappe issino gididayssi komputer geetetteyssa ba sinthane woththidi daro asay komputere beyishe de'ees

Keeththa giddon qoodane keehippe daro asay uttidi hawodey hida miishe woykko hawodezan yida komputer geetettizayssa ba sinthen woththidi uttidayssinne issi macaynne issi addey haasayettishe de7ettes.

gitanne be ishin kehipi ayfesin lo7iza keeththe gidton kehipe daro asay attumay macay ha woden yida miishe woykko komputere keetettizayssa asas daro oso ooththana maaddiza miishe be sinthan wothidi be ishe deoosona

Issi keehippe lo7izanne beishin ayfes malalisiza woykko malaliza keeththa gidtoni daro asati eqqidi maaran eqqidi issi addey ha wodey ehida miishe woykko komputere geetettizayssani daro asata xaafishe deees.

Asa sarotteta woyikko issi dere sarotteta naggisiza asati mayida mayo woyikko he asatas bonchcho mayo giddizayssa mayidda issi adde bakushshen koshshe woyikko qalla dhdhoqu oththidi asas gaththiza mishsha oyikidi adizze hasayishshen de'es.

Issi heeranne issi dere sarotetha naagisida asati mayiza mayo mayida qoodan keehipe daro asati ubatika eqidi dizaysane hara asay ubayka be'ashe deethes.

Asanne era sarothethanne hera sarotetha woyko issi hera satothethi nagisida kehippe qoddan darro gidida atumaynne macay huphen bothanne karetha kopiya wothidi salpenekidossona.

Derenne asa saroteta woyiko heran diza asa na,a saroteta nagisida issi githa wolqama ade kumetha mayo mayidi ba huphe bolla botha qophe wotidi eqidinne dee's

Asanne dere heera sarotetha naagisiza daro asati issi keeththa giddon zo7o medho oyde bolla uttidi ba kushen dabtare woththidi iskibirtun hadabtare bolla dumma dumma qofata xaafidi oykqishe de7eettes.

issi dere woykko issi heera asas sarotetha naagisiza asati mayza may7o mayda hupheni zo7o medho qoofe woththida daro asaynne hara asati sarotetha laamettishe ekkedi de7eettes

Asa sarotethanne heera sarotetha naagisiza asati may7iza may7o mayda oyddu asatinne issi xibabeppe woykko dumma dumma miishatoppe oosettiza booththa may7o mayda asaynne ba huphe bolla karethan eradiza qoofe woththida asay eqqi diide.

asa sarotetha heera wosarotethanne dere sarotetha naagisiza asati mayza may7o mayda heedzdzu addetinne hara medhora diza may7o may7da heedzdzu addeti ba sinthane daabbo wothidi ubbaykka usuppu asay issi daabbo baxishe deees

dere sarotetha moykko heer sarotetha naagisiza asatappe poolisen geetettizayti may7obe boncho may7o may7izayssa daro asay may7idinne ubbay maaran maaran ogen eqqidi de7es

asane heera dere sarotetha naagisiza asati mayiza mayo mayida asay keehippe qoodan daroy attumay macay ubbaykka issi keeththa giddon uttidi haasa'ettishenne zooretishe de'oosona

asa sarotethanne asay asara oyettenna mala naagisiza poolisen geetettizayti ubbaykka issi medho mayo maydi issi medho qoofe huphe bolla woththidi ubbaykka maaran maaran eqqidi de7ettes

Daro asay issi keetha vidon eqaidi de'osona. Asatika dumma dumma misile oykidinne daro asay zo'o mayo mayiday karetha mayo mayidaynne dumma dumma medhora diza mayo mayida asay ubbayka be kushen misils oykidi eqqides.

keehippe qoodann daro asa oykkiza keeththe giddoni ayfes keehippe lo7iza oyde bolla daro asay qoodani macay attumay ubbbaykka ha keeththa giddon uttidi qofa haasayetishe dees

gittanne wolqqama gididda ke'ihippe ayfes lo'iza keexettidi diza keeththa giddoni issi kareeththa may'o may'idda adey ba kushenne qala asas kooshshe dhoqqu ooththidi aaththiza miishi oykkidi haasayishshe uttidi dees

Dalganne adussa githiza giththa gade giddon muuzethi tokeththi dizayssanne ha muuzetha giddoni haaththey kezidi muuzezassi qoodhe biidi gakkidi kumidi de7ees.

issi gade giddon gitta haaththey gogishe de7ees ha haaththeza giddorakka asay pinnishenne hamettishe diizayssinne ushachcha baggeranne hadarisa baggera dumma dumma gita mithatinne doozati de7oosoa

keehippe daro asati qoodani heedzdzu tamoppe dariza asay issi dalga oge gidton woykko urqa oge gidton ekidi dizayssinne haasatappe issi issi asay ba kushenne gatuma woykko kallo oykkidi deees

issi karetha kumetha may7o may7ida adde uttidi oyde bolla de7ees haddeyka kase woykko sinthe wode tophiya dere aysso awa daanna melese zeena geetettes

daro hasay issife issi keeththa giddon uttidi cugan cugan tobetishenne hasayettishe de7eettes hasatu giddon beettizayssi gammo zoone asta awaanna ayso aawa doktore addemse adimasoyka hasatu giddon beettees

issi keeththa giddon keehippe daro asati eqqidi de7ettes hasato giddon daro asatappe erettizayssi tophiya dere ayso aawa dotor abi aymedeykka hasatora eqqidi deees

Keehippe ayfesi lo7iza gittahonne wolqama gidida keeththa gidtoni daro asay maaran maaran ottidi ubba asay ba sinthin dabtarenne iskireto wothidi haasayettishinne dumma dumma qofatan laamettishe de7ete.

Keehippe daro qoodani daro asatey ubbaykka ba dunguza may,o may,idi huphe bolla qoofe woththidi xambaro oykqidi asaykka azazanettishe ubbaykka kushe idimmidi oyde bolla uttidi de,ees.

Addey issi addey karetha kumetha may,o maydi garsera woykko gita kootiza garsera booththa may,o maydi ba sinthane kooshe asas gaththiza miishe woththidi issi addezi haasayishinne qofa aaththishe deees.

Issi dalganne aaho gade giddon keehippe daro asay qoodani taybin wurenna asay woykko paydin wurenna asay oyde bolla uttidi haraso be ishenne izigishe de7etese.

Adusanne dalga denba giddon issi maatafenne mithafe oosettita keeththe dizayssa sinthane nam7u asati oyden bolla uttidi issi addey iskirtonoy dabtare bolla ziqqi giidi xaafishe de7ees.

uyddu asati keeththa giddon eqqidinne uttidi de'eettes heedzdzu attumatinne issi macay issi addey ba sinthen dabtara woththidi xaafishenne maza woykko iskifirton dabtare bolla xaafishe de'ees

Karetha kumetha may7o mayida issi adde ba ayfe bolla manaxide woththidi ba sinthani xarapheza bolla dumma dumma ciishatanne dabtare woththidi iskibrtoni dabtareza bolla xaafishenne mazakabishe ba qofa deees.

Beni wode buqqura gettetiza mishshappe dumma dumma mishshati de'osona ha mishshatapeka dungguzati xambarotinne dumma dumma mayoti de'etese ha mayotikka ubba miththa bolla qaphetidiasay shamana mala malata bessidi asay wothides.

Asa issi heerappe hara heera heera haakonne mata asa gaththiza dumma dumma asa caaniza kaameti qoodan keehippe daro kamey shiiqi eqqizason eqqidi de7eetes.

Kuwase ka'iza kuwase ka'etiza sohon keehippe qoodan daro asay kuwase ka'ishe de'ees. Kuwase ka'iza asatu gidonika nam'u tohora woyko heedzu tohira hametiza dumma dum a bajajeti doosona.

Daro asay paraappe ooseththida woykko hare gaare geetheththiza miishe bolla caaneththidi daro asay githa ogera hamiththishe dizayssenne dumma dumma asathi ogezappe gede baggira be oge hamiththishe de7eeththes.

daro asati qoodani nam7u tammu tammu gidizayti cugani cugani uttidi haasaykka ubbay oyde bolla uttidi issay issara hasayettishe woykko tobetishinne ba qofa laamettishe de7eettessee

daro asatin issi keeththa gidone ubbaykka moddhonne wolqama gidida macati oyde bolla uttidi dizayssanne ha macatu sinthan issi macay eqqada hasaya she de awus

Issi keeththa giddon dumma dumma ayfa ayfeti woykko dan7o unka unkotinne dan7o doozati disayssi beettes hayssata giddon dumma dumma muuzetinne hara hara miishati shiiqidi issi bolla deees

Kuwaase ka'iza bessani woykko kuwaase ka'iza sohoni issi baggara dumma medho mayda attumatinne issi baggara dumma hara medho mayda macati kuwaase ka'ishe ubbaykka woxxishe dizayssi beettees.

Issi keeththa giddon zo'o medho oyde woththidi daro asay ba kusheni dabtara oykkidi dabtara bolla iskiretoni xaafishenne dumma dumma qofata xaafi xaafi oykkishe ubba asay deees.

Hawudeni oosettiza ayfesi be ishin keehippe lo'iza keeththe giddon keehippe daro asati oyde bolla uttidi attumay macaynne be ishe ne ezgishe dizayssanne hara asati hasayishe dizayssi mibeetes.

I giya giddon keehippe qoodan daro asay ha giyazanni dumma dumma miishata bayzishinne shamise de'ees ha dumma dumma miishato giddon dumma dumma dan'o doozatinne dan'o unka unkoti keehippe daroy beettees.

Xuma masathiza sohoni issi keeththee giddomi thamay eexxin thamaa bolla bashee wotheththin ha bashezani issi asi shaashshaa shaayishin dizayssinne hara daro asay uththidi be7ishee dizayssi beeththees.

Keehi dalganne gita gidida worata gidtoni issi gita naaynne issi gashe naay hammitha bolla kule kulishe woykko ka'ishe issay issara de'eettes.

Issi gitanne dalga gidida wora giddora keehippe qoodane cora asati attomatinne macati dumma dumma madhora woykko dumma dumma malara diza may7o may7idi gitta wora giddora diza ogera daro asati hamettishe de7ettes

Issi gitanne walqama gitida haaththe dhoqa woykko zuma masatiza sohora issi booththa haaththe gogishe deees haaththe matanka dumma dumma cililo medhora diza mataynne dumma dumma mithati diccishe de7eettes

issi keehipe ayfes be7ishin lo7izanne malaliza bessara gittanne booththa haaththay goggi sheettizayssade issi garsera zo7o medhonne bollara karetha medho mayda macashiya ba kushe nam7u kushe laala eqqadus

Qodani keehippe daro asati ubbaykka boothhtha malara diza may'o maydi macay attumay ubbay uttiday eqqiday ufaetishinne miicishe ubpetikka de'oosonna.

gitta worata giddora aaththiza woykko izara asi amettiza oge giddon issi booththa may7o maydayssi nam7u tammanne osupunqu dire iza bolla diza may7o mayda issi naay ba kushe dhokku ooththi eqqides

dhoqa zuma woykko gitta dhoqatethara diza bessani daro asati ba kushinne xibaawefe oosettiza gammo dunguza kushin oykkidi ba mitha bolla dumma dumma booththa miishata qaaphi oykkidi eqqidetes

Qoodan kehipe daro asay maaran maaran eqidi ha wode ehida issi asi Ethiopian Des gaanas bana qonchisiza asateta qonchisiza miishe payda mazagabetanasi woyko xaafetanas daro asay maaran eqidi de'es.

Hawodey ehizza mishatuppe koyronne wanna gididday issi asay etophiyya giddon dizzayssa errissiya faydda matiqqiua mazagabetishe dizayssa mazagabetanawnne xaffashe daws.

Daro asati atumatnne macat maran maran ubbati utidinne ha wodey ehida mishe woyko payda getetiza mishe ekanas issi macashiya competer be sinthen wothada mazagabashe de'awus

Issi tophiyan diza asas koshiza mishatappe koyronne Wana gididaysi payda matoqa gidishini ha payda matoqa ekansi asay maran yidi ekidi mazagabetishenne xaafetidhe dizaysi beetes

daro asati attumay macay gasheynne giitati ubbaykka maaran maaran ekkidi ha wodeni yida miishe woykko issi asay itophiyan dizayssa qoncisiza fayda geetettiza miishe ekkanaas daro asay xaafetishe de7eettes.

timirte keeththani tamariza tamareti ubbaykka macay attumay maaran eqqidi hawodey ehida miishe woykko tophiyan diza asas koshshiza miishe payda geetettizayssa xaafettanashi ubbay maaran eqqidi xaafettishe de7eettes

Asay ba kawo dooranas kawoy kessida qofa malane asa issi macaynne nam7u addey uttidi asa xaafisheettizays ne dumma dumma asati xaafettidi bakkarde ekkishe de'ettes.

Daro asay maaran maaran eqqidi hawodeni itiophiyan diza asay itiophiyan dizayssa eresiza payda geetettiza matawaqa ekkanaas daro asay yiidi maaran maaran eqqidi xaafettishe de7eete

qoodani keehippi daro asay ubbaykka maarane oyde woththidi oydeza bolla ottidi dumma dumma itiphiyan diza asay ekkiza hawode ehiza miishe fayda geetettizayssas xaafettishe de7oosona

ayfes keehippe lo7izanne malaliza keeththata gedoni dumma dumma asati lo7o lo7iza oyde bolla uttidi hawodey hida ishewoykko komputer geetettizayssa ba sinthane woxthxidi ubbaykka beyishe de7eettes

Maarani uttida keehippe daro attumati deoosana ha attumatikka itiophiyan issi asi dizayssa erisiza fayda geetettiza miishe xaafettidi ekkanasi hoydey bolla uttidi xaafetishe de'ettes.

Asay kawo dooranas woykko ba kawo dooranasi ubbaykka karde ekkiza sohoni dumma dumma asati uttidi xaafishe dizayssinne dumma dumma asati xaafettidi ba karde ekkishe dizayssi beettees.

qoodani keehippe daro asay issi keeththa giddon eqqidi ubbaykka maaran maarani dumma dumma medhora diza may7o may7di ba kushan waraqata oykkidi ha daro asaykka maaran eqqidi dee

Deedzdzu asati issi sohon woykko uttidi issi macaynne nam'u attumay ubbaykka ba sinthane dumma dumma waraqatata woththidi eskirto oykidi asay xaafishenne isse issara haasayettishe zoretise uttidi de'ettes.

timirte keeththa giddon tamare nayti gashe nayti ubbaykka doyde bolla ottidi ha woden yida issi asay itaphiyan dizayssa erisiza payda geetettiza miishe maaran ottidi mazagabettishe deeette

issi keeththe gidtone keehippe daro asay ubbay maaran eqqidi xaafetishe dizayssinne peedzdzu addeti uttidi ha asata maaran maarane xaafishe dabtare bolla dizayssi beette

Issi keshshay keshetti dizayssa giddon ba ayppen gozidda nam'u naytinne kushen dumma dumma asay wadhetishe aaththiza miishshe aaththiza nam'u nayttinne issi addey eeqiddi de'ettes

Asayi bolla minisanasine bolla ordisanasi oththid mishape issoyi issiportiya issino giddishin daro atuma nayiti ubbayika ba mayido mayo kesi yeggidi ha atuma nati dumma dumma osota oththishe dees

Kuase kaiza daliga kuase kaiza besani dumma dumma madho mayo mayida dumma dumma nam'u cugati ubayika kuase kuase kaiza besani kaishe dizayisi betes.

booxe ka iza kowase kaasancha cuugati ubbaykka booththa may7o may7idi ba qoodheni dumma dumma miisheta qachidi eqqidi dizayssinne gulbatidi issoy issoy dizayssi ubbaykka ufayettishe de7etesse

kuwase ka'iza sohoni woykko kuwase ka'iza bessani hedzdzu attuma nayti issi medho mayo garseranne bollara mayidi hedzdzatika issi kuwaase ba kushen oyqqidi meeda geli ka'anappe sinthe eqqidi de'eette

kuwaase ka7iza bessane woykko dalga kuwaase ka7iza sohon daro asati eqqidi kuwaase ka7ettizayssa beyizayssinne issi gashe naay kuwaaseza ka ishenne kuwaaseza dhiqishe deees

issi kuwaase ka'iza sohoni woykko kuwaase ka'iza bessani kuwaase ka'anappe sinthe nam'u nayti ba bollay ho'ana malanne bollay minnana mala isporite ooththishe woyikko woxxishe nam'atikka de'ettees

kuwaase kaa7iza kuwaase kaasancha cugati ubbaykka ba qoodhe bolla kuwaase kaa7idi xoonida cugas imettiza medala geetettiza anjo miishe ubbaykka ba qodan aaththidi uttidinne eqqidi de7eettes

kuwase kaayiza issi dalga kuwaase kaayiza bessani daro asati ze7o medhora diza may7o may7idi cugane cugani gedenne ha baggera geledi nam7ume asati nam7u cuganne kuwase ka7ishe de7eettes

Qodane keehippi daro asatin issi medho may7o kumettha may7o garsera karethanne bollara salo medhora diza may7o may7ida asay ogera hametidenne hara asara sarotetha laamettishe de7e dessee.

Kuwaase ka'iza sohonni kuwaase kayiza cugati gammo cencha kuwaase kasancha cugati may'iza may'o maydi ubbaykka kuwase kaanas kuwaase ka'iza sohon woykko bessan gelishe deeettes.

kuwaase ka'iza cugatin woykko kuwaase kasanchati ubbaykka issi medho mayo maydi dizayssinne issi addey ha asatu giddofe ufayettishe dizayssi beettees ha asati mayda mayo bolla xaafettidayssikka dugeha itiophiya geetettiza xaafey xaafettidi de'ees

Kowaase kasanchati kowaase ka'i xoonizayssa gidikko xoonida cugatas imettiza wanca geetettiza al'o mishe issi naay ba kushen dhokku ooththa oykkin hara naytikka kushe dhokku ooththidi ufayetishe de'eettes.

issi kuwase ka7ettiza bessane woykko kuwaase ka7ettiza sohoni dumma dumma medho mayda nam7u cuga kuwase kasanchati kuwase ka7ishe dizayssi ha misileza bolla bettesee

Qoodani keeheppe paydin woykko qoodin wurenna daro asay gittanne dalga ogera ubbaykka issimedo may7o maydi hadaro asay ogezara ubba asayka woxxishe de'etes.

Issi giittanne wolqqama gidiza keththa giddonnii dumma dumma attumatinne macatti ha keththa giddora hamettishe de'es issi macay nam'attikka issoy gedde issoy ha siimmi eqqidi hassayettishe de'ettes

asay issi keeththa giddonne keehippe daro gommo dan7o doozata woykko dan7o onka unkota shiishidinne issi keeththa giddone bayziisi diza misile beettesa onka unkotoppe daroti muuzetinne abakkadot dumma dummo miishetibetosona

daro asati issi keeththa giddon uttidi dumma dumma qofa bolla hasayettishinne zoretishe deyoosona haasatuppe issi addey asas koshe dhokku ooththidi gaththiza miishe oykkidi ba qofa haasayishe deees

miishey ha wodey ehida miishenne issi issi mitha ooththiza asati woykko hilanchati ha miisheni qanxidi mitha ba dosizaso qanxana mala maadtiza magaze geetettiza misiley de'ees

hayssi beettizayssi akime keeththani haakimeti asay saketidi biikko asas bolla ho7otethay ay keena gidizakko mixida miishe gididi asa bolla ho7otetha mixanas maaddizayssakko

hawodey ehida miishatoppe issino gidida miishey issi miishey hayssi mo7ososo maaddizayssanne issi waraqata hamiishe giddon gelthikko darsidi darsidi keehippe tammu kushe darsi immiza hawodey ehida miishakko

"Gitanne adussa gidida gadera ogey bayinda bessan woykko ogey osetenda oosentibenda besara issi kaamey yishe dumma dumma oriqqan oyiketin daro asay ba wolqqan sugishe de'es."

Kehippe dalganne wolqa gidida aba matani dumma dumma asati wogolo gizayissa woththidi issi bottappe issi bootta pinizayssa besses

Issi keththa giddon nam''u maccatti uttidi deetees. issi ade bollara booththa mayo mayidi dizayssi gita oge gidon eqqidi de'ees. issi macassiya ba kusheni ha wode ehida woykko silkke oykkada beyashe de'aus.

Adussane issi daligga ogge woyiko assifalite giddora duma duma assati hemetishe dizayissane issi kameyi kehippe woliqamayine gittayi ha ogezara bishe eqidi deyesi.

daliga gade giddon asa issi bessappe hara bessa gaththiza woykko issi heerappe hara heera gaththiza kame geetettiza miishey daro kaamey qoodani issi bessani eqqidi deees

Giththa giththa woykko issi herappe assa hara hera woykko hakkon oge efanasinne assi izzan xaqamethi issi bessape hara bessa efana mala madiya dumma dumma medhora dizza kamethi dizzayssane assathi kame mathan eqidi dethes.

gitanne adussa gidida issi oge giddora dumma dumma medhora diza kaameti hamettishe de7etesee ha kameykka darro kaamey ogeza giddon maaran maarani eqqidi dee

adussanne issi dalga gidida adussa ogera issi gitta addey nam7u tohora hamettizayssa woykko saykile geetettiza miishe laaggishe dizayssinne goyera issi gashe naaynne daro asay saykile laaggishe de7oosona

Issi nam7u tohora hamettiza hare dumma dumma asata gaare geetettizayssi asata ba bollan caaniti ogera hamettishee tizayssinne ha asatoppe guye baggara gita worati dizayssi beette.

ha wodey ehida miishatoppe woykko asa issi heerappe hara heera caanidi gacththanas maaddiza miishatoppe kame geetettizayssi koyro gidishin keehippe qoodani daro booththa medho kame oge gidton daro eqqidi dizayssi beettees

Dalganne keehippe wolqama gidida gade bolla haaththe masatizayssi zen7idi dizayssanne hayssafe kedeba gera dumma dumma gitanne adussa mithati uwora masatidi shiiqidi dizayssi beettees

Heedzdzu addeti dumma dumma medhora diza weykko issi medhora diza may'o maydi heedzdzayka nam'u toora woxxiza saykilen geetettiza meishe heedzdzu addetikka laggi ekki bishe deeet.

soho medoosa geetettizaytappe issi hare geetettizayssi eretees ha harey asa iikathanne deexo gidida dumma dumma miishata caanidi issi heerappe hara heera asay gaththana mala maaddiza miishekko

Pissi zo'o medho addey oge giddon nam'u tohora hamettidi asa issi bessappe hara bessa wuykko issi heerappe hara heera gaththiza nam'u toohora woxxiza motore geetettiza miishe bolla addezi uttidi deees.

oge dalga oge giddora dumma dumma asati attumay macay hamettishe dizayssinne ha dalga oge giddora dumma dumma qoodani daro kaameti ha ogezara hamettishenne woxxishe de'ees

kuwaase kaa7iza cuugati bessiza issi misile ba bolla woththida heedzdzu tohora hamettidi asa issi heerappe hara hera gaththiza bajace geetettiza miishin issi addey uttidi laaggishe deees

katama giddon hamettizayssawoykko issi bessappe hara bessa asa gaththizayssa heedzdzu tohora hamettiza salo malara diza nam7u bajaje geetettiza miishati eqqidi dizayssinne hara asati eqqidi dizayssi be

Hezu adeti dumma dumma hasaya hasayishe karetha mero mayo kumetha mayidi basinthan koshe woyko qalq keziza misha oyqidi hasayishne zoretishe deyettes.

gitanne wolqama gidida dhoqatethaykka diza keeteti ogeppe ushachcha bagganinne hadarsa baggani keexettidi deeetes keeththato giddonkka dumma dumma mithatinne dumma dumma ciishati de7oosna

issi gitanne diccida dere woykko keehippe diccida dere giddon dumma dumma gittanne dhoqatethaykka adussatethay geessay dhoqa gidida keeththey keexettidi dizayssinne beettees

Gitanne adussatethaykka dhoqatethay wolqama gidida keeththey keexettishe te ees ha keeththeyka biittafe pude dhoqatethay tammu kushe dhoqu giidi wolqama biratatonne dumma dumma mithatan keexettishe teees.

gitta katamata giddon woykko gitta gade bolla dumma dumma keethteti doqatethayka keehi adussa gidida keeththati keexeti de7eettessa keeththafe guye baggara dumma dumma gita mithaynne gita woray de7ees

Timirte keeththan diza mishatuppe wananne koyiroy gesha usha haththa gidishin ha tamaresoni tamariza gashe nayiti issi medho mayo mayidi ubbayika yidi ha haththani ba kushshiya meccetishe detes.

Timirte kethani dumma dumma maxafati shiiqidi diza besani issi gashe nay utidi dizaysanne issi gashe zo' mayo mayiza gashe nay eqidi woyikko ba kusheni mita oyiki tamarisishe dawus.

Keththa giddoni qoddan nam'u taamu giddiza gashe nayiti attumati maccatinne duma duma nayiti ubbetika duma duma missile be'ishe ubbayi ka'ishenne miccishe gaden bollan ubbayikka wodhdhidi duccan uttidi de'etees.

Kehippe qodanni daro asati maranni maranni eqqidi ogera hamuttishshe de'eetes.haa asati giddonni issi kareththa kumeththa mayo mayidayi dugeha tophpykilile ayiso awa Dana tsilawun kebede de'izayissa be'etees.

Daro asata misiley attumay maca misiley ubbaykka ba huphe doya woththiday xaaxidi goosen woththida asa misiley icchachu asa misiley woy usupu asa misiley kaqqetidi diizayssi beetees.

issi addey xibabeppe oosettiza dunguzan geetettiza may7o ba oodhen xaaxidi ba kushenne hawudey ehida miishe silke woykko mobaale geetettidayssa oykqidi ba kushenne kooshe woykko qaala dhoqu ooththi aaththida miishera haasayishe de'es

Keehippe daro asay keeththey keexxettidi geeta dhoqanne wolqama keeththey keexxettidi diza matara daro asay dumma dumma medhora diza mayo mayidi ogeni eqqidi de'ettes

Thamaareso soho masathiza sohoni thamaare naatha gididaythi ubbaykka uththidi ba sinththeni dabthare woththidi ha dabtharezan iskpirtho oykkidi xaafishinne ba xaafidayssa nabbabbishe de7eet.

hawodey ehida miishatoppe woykko ha wodezanne yida miishatoppe keehippe asa maaddizanne go7iza miisheta giddofe issino gididayssi komputere gitishin daro asati ha komputere bolla uttidi nababishe de7ettes

Timirte keeththa hoykko tamaresosohoni daro tamareti attumay macay ubbaykka issi medho mayo may'idi tamare keeththan diza oyde bolla uttidi ba sinthin dabtare wothidi iskiretoni xaafishe deeettes.

timirte keeththanni tamareti tamariza sohon gashe tamare nayti attumay macay ubbayka issi medhoho mayo mayidi uttidi dizayssinne haasata guyera asata yelida soho asati eqqidi de7eettes

Tamaresonni woykko issi intemerte keeththa giddon tamareti aakotetha naagidi ubbaykka ba oyte bolla uttedi dumma dumma paaceta ooththishinne nababi nababi tamareti dabtarefe bolla xaafishe deei.

Awuyeni usuppun asati eqqidi de7etes ha asatanka nam7u macaynne oyddu attumati de7etes haasata giddon diza asatappe issi tophiya dere aysso aawa door awi aymedeykka ba kushen waraqata oykkidi nababishe dee.

Issu ketha gidon diza dumma dumma mishetappe oydeti dumma dumma hara misheti oge mattani shiiqidi dizaysine gede bagara dumma dumma mithatinne dumma dumma mishiti de'etes.

Dalgga ogey woykko adussa ogee issi wora giddora bookkeththidi woykko goyeththidi keyidayssanne ha ogezara issi herappe hara hera asa gaththiza nam7u tohoora woxxiza motorsaykiley ogezara hameththishe de7ees.

adussanne dalga gidida keehipe giitta haaththe bolla asay izara pinniza zokkon geetettiza meeshe ooseti dizayssinne dalganne aaho gade bolla dumma dumma mitha qommoti dolidi de7eettes

issi gitanne adu sa kitida oge keehippe lo7iza ogera oosettidinne tizayssanne oge bolla qolettiza karetha aspalta geetettiza medhoy iza qoliza makinay qolishe de'es

dalganne adussa gidiza gitta ogey oosettishe dizayssara issi gitta asa siwoykko dendenna deexo miishe caaniza gitta kaaminne asay ogezara hamettishe de7e

dalganne adussa gidida oge giddora dumma dumma asay dumma dumma kaamey dumma dumma medhora dizayssi ha adussa oge giddora hamettishenne ogeza giigissishe dee'es

Daro asayi issi oge woykko bookketiza oge giddora hametishe dizayssinne ha asatura kanaykka woykko sohome doosa geetettizayssappe kanaykka ha asato wura ogezara hametishe dees.

gadenne dumma dumma shuchchata bookkiza koshsha makina woykko dozore geetettiza wolqara diza miishey hamashineykka hagita miishezi gade bookkishinne gade koyishe de7ees

Issi gitanne adussa gidida ogera keehippe lo,iza kaamey gita kaamey issi heerappe asa hara heera gaththana mala maaddiza issi kaame ha ogezara woxxishenne hamettishe diizayssi beettesee.

Issi heras koshiza mishatappe gesha usha hathey koyrone Wana gidishn ha hathey dumma dumma kawo osanchat yidinne as uyana mala doyid anjid asas imishe asayka ga kawo osanchat ba kushe mecetishe detes.

Issi heras koshiza mishatappe koyronne Wanay gesha usha hathe gidishn ha gesha hathe othetidayasa issi medho mayo mayida dumma asat ekid beyishe detes.

Issi heran diza woyko issi deren diza asas koshiza Wana Wana mishatuppe koyro gididaysi gesha Hatha Usha gidishini gesja Hatha ushay ha oosetidi diza sozani shiiqi duma duma Hera bana mala othiza wolqama keethey keexetidi de'es.

Qoodan keehippe daro asati, attumattinne maccati ,ba huuphphe bolla booththa qoophe woththidi , qoodhen dungguza mayo xaaxidi , ubaykka haththa miyen ba kushe meecetishe de7eetees. Asatikka meecishe de7oosona.

Issi heera woykko issi derefe iita miisheta caanidi haraso efidi qoliza woyikko haaththe caaniza heezu gitta salo medhera diza kaameti ekkidi de'ettes

Asasi woykko heeran diza issi dere asasi koshiza miishshatuppe waanay geesha usha haatha gidishin ha geesha ushsha haathay oosetidi nam7u bagara gogizayssani gashe nayti yidi ba kushe meecetishenne miicishe de7etees.

issi gittanne deexora diza miisheta woykko dumma dumma haaththeta caaniza kaame gita oge giddora qanxishe woykko pinnishe deees hakame bolla xaafettidi dizayssikka arba mince haaththa geetetti nababete

Issi booththa may7o may7ida haakimey asa suutha mixizayssa woykko asa suuthan sakoy dizayssa bessiza maashine kitton dumma dumma miishata wothishe deees

issi herani diza woykko issi deren diza asas koshshiza waanna waannanne koyro miishatoppe geeshsha ushsha haathay koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththay oosettidi dizayssa issi macasiya jarkanetanni haaththay duqashe de'awos

issi heerassinne issi deressi koshshiza miishatappe koyronne waanna gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishiene ha geeshsha ushsha aaththay oosettidi keyinii asay woykko mangiste kawo oosanchati yiidi ha aaththey goggizayssa beyishe deeette

Issi heerane diza asasi koshshiza wana wana mishatuppe koyro gidida issi geeshsha ushsha haaththa gidisshin, ha geeshsha ushsha haaththay oosettidi diza issa nam'u asati xibabepppe oosettida mayo xaaxidi kushe mecetishe de'eettes.